tranobe iray a moderna dia moderna toy ny hoeo mbola eo an-dalam-panamboarana misy lehilahy telo eo an-tokon-tany ny roa toy ny karakara zavatra eny ambany lavarangana ny iray kosa dia miankana mysy ny manga lehibe iray ah etỳ alavy-davitra miloko fotsyny trano amin'ny akapibe any ah ary misy sisyny mena

Fitaovana elektrônika maromaro milahatra toy ny varotana ao anaty tranombarotra. Ao ireo karazana tady kely mpampita herinaratra amin'ny finday, misy ny mainty, ny fotsy ihany koa ny lavalava sy ny fohy.

Manam-boninahitra maromaro milahatra, mitovy avokoa ny fihetsik'izy ireo, samy mitana basy, samy manao fiarovan-tanana miloko fotsy, ny akanjon'izy ireo dia miloko maitso amin'ny ankapobeny ary samy manao kiraro mainty avokoa.

Borosy miisa telo : miloko mavo ny roa, ary maitso ny iray. Samy fotsy kosa ny kinifinifiny. Ny borosy dia ampiasaina rehefa manasa lamba, na any anaty toeram-pidiovana ihany koa no ampiasana azy.

Lehilahy iray somary mainty hoditra namboarina toy ny tain'ondry kely maro dia maro ny volony, manao kavina izy eo amin'ny sofin'ilany, manao solomaso somary kelikely, misy volombava izy ary tsy mijery manatrika.

Lehilahy maromaro eo ambony tany malalaka filalaovana no mijoro milahatra manao boribory, eo afovoany dia misy iray miavaka. Miakanjo mitovy avokoa no nanaovan'izy ireo toy ny an'ny mpanao fanatanjahantena. Miloko manga tanora ny ambony ary mena ny ambany.

Milina anankiray mitovy karazana amin'ny milina fitotoana hena. Miloko mena, fotsy ary mainty ary volondavenona ny lokony. Mitoto zavatra izy mitovy karazana amin'ny hena.

Mpianatra maromaro milahatra, samy manoratra ao anaty boky kely avy. Toy ny hoe manao fitsidihana toerana. Misy zavamaniry maro isan-karazany eo anoloan'izy ireo, ao ny miloko mena, ny miloko maitso, ny maitso matroka sy ny maitso tanora.

Biby an-dranomasina mitovy endrika amin'ny gisa, ny lohany no tena hita eto, lava dia lava ny tendany, miloko mavokely ny orony, misy maintimainty ihany koa manakaiky ny masony, fotsy dia fotsy tsy misy pentina ny lokony.

Toy ny toera-pisakafoanana iray midadasika dia midadasika eny an-kalamanjana misy elo isaky ny latabatra. Ahitana tera-tany vahiny iray erỳ amin'ny latabatra alavi-davitra. Eto akaiky kosa dia latabatra tsy misy olona fa misy karazan-tsakafo maromaro.

Toerana tsara dia tsara toy ireny fitsidiky ny mpizaha tany. Misy karazana zavamaniry misy tsilo toy ny fahita any atsimon'ny nosin'i Madagasikara. Erỳ ampita lavitra dia ahitana ranomasina lehibe izay tsy hita ny farany. Ny lanitra manga dia manga ary misy rahona vitsivitsy manify dia manify eo aminy.

Karazan-tsakafo maro isan-karazany toy ny eo ambony latabatra. Ao ny vatomamy, ny zava-pisotro isan-karazany ary ny voankazo toy ny paiso, ny voasary, ny garana, ny loranjy, ny akondro ary ny manga.

Trano iray lehibe miloko fotsy, tsara dia tsara misy lavarangana izay hodidinina fitaratra ary misy varavara-kely maro sy varavaram-be ihany koa izay samy vita amin'ny fitaratra. Misy kifafa mijoro a eo amin'ny sisin'ny rindrina afovoany ao ambany lavarangana.

Sary fampahafantarana mampiavaka. Miloko mavo ny tokontaniny ary misy loko mena lehibe eo amin'ny farany ambony sy farany ambany. Misy sary toy ny hoe lohan'omby eo afovoany izay miloko maintso sy mena.

Ramatoa iray manao satroka, mivarotra karazan'entana maro eo ambony talantalana eny an-tsena. Ao ny tongolo gasy, ny sakamalaho, ny sakay, ny vovoka sakamalaho sy ny vovoka tamotamo.

Toy ny hoe haingon-trano iray maneho tontolo ambanivohitra mahafinaritra dia mahafinaritra. Lehilahy iray mitondra ombin-tsarety ary vehivavy iray eo an-tokotany. Misy trano iray mitafo bozaka ary tsy miloko misy varavarankely mangamanga ary misy olona toy ny hoe sary miaina eny amboniny.

Toerana fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Ahitana olona maromaro mipetraka, ao ihany koa no mitsangana. Fiara iray miloko mavo sy maitso, ary mainty ny sisiny ambany.

Eny an-dalambe feno olona mifamezivezy maro dia maro. Misy fiara maromaro ihany koa. Toy ny hoe misy lalana amboarina na eo andalam-panamboarana eo afovoany, mifefy ary misy lavaka lehibe ao anatiny.

Ao anaty efitra fatoriana miloko fotsy ny rindrina. Misy fandriana lehibe iray eo andoha amin'ny sisiny dia misy vata kely hazo izay misy jiro mirehitra ao anatiny. Eto amin'ny sisiny kosa dia fandrianan-jazakely, misy fandriana kely sy haingonkaingon-javatra toy ny hoe kilalao hilalaovana zaza.

Toy ny ao anaty trano fianarana. Lehilahy iray mibaby kitapo, manao akanjo ambony miloko manga antitra. Erÿ anoloana dia misy solaitra be lehibe dia lehibe ary misy fitaovam-pandrenesana maromaro, misy seza sy latabatra maromaro ihany koa ao anatiny.

Vehivavy iray bory volo, miloko volontany ny volony ary mangirana dia mangirana, manao lobaka miloko manga sy fotsy tsoridrika amin'ny ankapobeny. Ny vozony sy ny tanany kosa dia tsoridrika mainty sy fotsy.

Sisin-dalambe ahitana olona maromaro misy ny mandeha ary misy ny mijanona. Tovolahy kely iray mangataka misy vatakely eo anoloany. Misy lehilahy iray kosa eto akaiky manao akanjo manga matroka sy kiraro mainty.

Manam-boninahitra maro be, milahatra mahitsy toy ny manao matso, mitovy avokoa ny akanjon'izy rehetra : satroka mainty misy sisiny mena sy fotsy, ny amboniny dia mena somary antitra, ny ambaniny kosa dia velon-drirana misy sisiny mena ary mainty ny lokony, samy manao kiraro mainty avokoa.

Sakafo ao anaty lovia roa mitovy : amin'ny ilany dia misy sotro rovitra eo amin'ny sisiny, ny eo ampita dia lasary laisoa misy fangarony, ny ato ampita kosa dia sakafo vita amin'ny lafarinina mihosotra saosy vita tamin'ny vinaingitra nampiana menaka sy tamenak'atody.

Haram-bato lehibe avo dia avo toy ny hoe any Isalo. Misy zava-maitso maniry somary vitsivitsy ety ambany. ery ambony kosa dia toy ny vato mifanongoa avo dia avo somary mampatahotra.

Vy iray miendrika sary fo toy ny hoe lasitra mofo mamy miloko volondavenina na lokom-by. Misy maromaro izy ireo fa ny tena hita mivaingana eto dia ny sary fo.

Voankazo matsilotsilo ny hodiny, miloko mena ary misy manopy maitso ny sasany noho izy mbola mantamanta. Vokatra amin'ny fotoam-pahavaratra, na be orana, na amin'ny volana farany ao anatin'ny taona. Maro dia maro izy ary mitovy hangeza amin'ny paiso ny habehany.

Fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty, tsara dia tsara ary mangirana dia mangirana. Aorianany misy lehilahy iray mitondra kodiaran-droa manao aroloha ary miakanjo mainty. Eo amin'ny sisin-dalana dia trano lehibe ary misy olona mijorojoro sy mipetrapetraka maromaro.

Làlana vita karaobato, misy olona maro dia maro mifamezivezy. Ivelany fefy ery kosa dia ahitana fiara, miloko fotsy. Tovolahy kely iray, manao akanjo miloko mainty ambony sy pataloha fotsy ary kapa mena ; milanja siny miloko mavo misy sarony maintso.

Trano iray lehibe miloko fotsy misy lavarangana fotsy sy tsara rafitra ery ; misy varavarana roa varavarambe ny iray izay kely ary varavarankely kosa izay mivelatra dia mivelatra misy vy manodidina azy.

Trano iray lehibe miloko fotsy, madio tsy misy pentina ny rindrina. Misy varavarankely roa, ny iray ambany, ny iray ambony. Tahaka izay ihany koa ny varavarambe. Miloko mena ny varavarankely sy ny lavarangana. Rakofana tamboho avo dia avo ny trano.

Karazana entana maro eo ambony talantalana toy ny amidy eny an-tsena. Ao ny karazana vovoka hanitra toy ny sakamalao, tongolo gasy, ny tamotamo. Ao ihany koa ny voan'anana izay efa voazara amin'ny kitapo kely. Misy ihany koa ny sakay sy ny sakamalao mivaingana.

Eny an-dalambe olona maromaro mifamezivezy. Vehivavy ao ny lehilahy, misy mpivarotra ihany koa. Eo ambony misy takelaby iray lehibe miloko manga misy soratra fotsy, misy lehilahy sy vehivavy toy ny hoe manidina.

Fitaovana elektrônika maromaro milahatra toy ny hoe amidy : misy vatafampangatsiahana roa lehibe eto ambany, eo amboniny kosa ny amin'ny havia dia misy lafaoro iray lehibe miloko mainty ary ny sisiny kosa dia fitaovana fandrahoana vary miloko volondavenina.

Toeram-pisakafoanana iray misy seza sy latabatra ; misy vata fitaratra iray lehibe ihany koa izay feno sakafo maha te hihinana sy mafilotra ao anatiny : mofo mamy a, miendrika telojoro a, miendrika efajoro a, fotsy a, ny lokony a ary eo ihany koa ny volontany.

Toy ny hoe : sainam-pirenena miloko mainty, fotsy , mena, samy efajoro avy izy ireo ; raha hatambatra izy dia toa efajoro iray, nefa kosa afaka samy manana endrika efajoro tsirairay avy.

Fitaovana elektrika maromaro toy ny amidy eny an-tsena milahatra eny ambonin'ny latabatra sy eny ambonin'ny talatalana. Ao ny fizarana herinaratra izay misy lavaka maromaro. Eo ihany koa ny fizarana rivotra izay kely dia kely maromaro. Maro karazana ny lokon'izy ireo toy ny mainty, maitsokely, ny mavokely, ny manga sy ny fotsy.

Sekoly iray eny Analakely ao Antananarivo : miloko mavo somary manopy volon'akoho kely ny rindrina ary miloko mena manopy maitso be kosa ny varavarana.

Olona maromaro mijoro toy ny hoe vao hanangana fotodrafitrasa : ao ny lehilahy, ao ny vehivavy. Samy manao aroloha sy aron'akanjo izy ireo, izay samy araka ny karazany avy. Misy lehilahy iray ato aloha izay maka sary amin'ny finday.

Toerana fatoriana iray a na efitrano fatoriana tsara dia tsara . Misy fandriana iray lehibe a sy fitoerana kanjo iray lehibe ao anatin'ny efitra miloko fotsy a ary misy vatafahitalavitra mihantona eo amin'ny rindrina, lehibe dia lehibe a ny efitra sady malalaka .

Trano iray eo andalam-panamboarana. Tsy milalotra fa mbola vao rafitra biriky no vita. Misy varavarankely roa sy varavarambe iray. Ny varavarambe iray ilany dia misy siny iray manohana mba tsy hikatona.

Tamboho iray avo dia avo aho vita amin'ny simenitra misy arovia matsilotsilo eny ambony aoizay indromiantoana misy hafisy maromaro mipetraka amin'ny tamboho moloko mena sy fotsy ahy ary mavo

Toy ny tady anankiray mienjana, mitovy amin'ny famatorana omby eny ambanivohitra, misy bozaka maitso matevina ary misy aloka mainty eny amin'ny sisin'ny sary. Misy toy ny hoe : tongotr'omby, hita eo anelanelan'ny bozaka sy ny tady.

Eny an-dalambe ahitana olona maro mifamezivezy sy fiara isankarazany, eo ihany koa ny kodiaran-droa, misy takela-by lehibe miisa telo eo amin'ny sisiny arabe, karazany maro ny fiara toy ny tsy mataho-dalana, ny fiara kely fitaterana ahofa sy ny fiara ho an'olon-tokana.

Trano iray lehibe miloko mavo izay efa somary vasoka. Misy varavarankely efatra manao an-tana-tohatra ambony ambany. Ny lafin-drindrina iray dia misy takela-by iray lehibe, ahitana vehivavy mitazona tavoahangy sy soratra miloko fotsy.

Zavatra maromaro vita malagasy, ao ny fehitanana izay vita amin'ny hazo miloko volontsokola tanora sy volontsokola antitra, ao ihany koa ny haingo-trano izay toy ny vato kristalina mangirana dia mangirana.

Manam-boninahitra maromaro, milahatra toy ny manao matso. Samy manana ny fitaovana entiny izy ireo : ao ny mitondra saina, ny mitondra basy ary ny mitondra sabatra. Amin'ny ankapobeny dia mizara roa ny fiakanjo eto : ny eo anoloana dia miakanjo maitso, misatroka mena ; ny ao aoriana kosa dia manga antitra sy manga tanora ary manao satroka miloko mainty sy manga.

Karazan' entana maromaro mangirana dia mangirana toy ny hoe vita malagasy daholo ao ny : lovia izay misy ny mivelatra, ny jobojobo ao ihany koa ny fihogo kely izay toy ny vita tamin'ny akorandrika, ery halavitra dia ahitana haingo trano maro isankarazany sy kavina.

Solaitrabe mainty iray misy sisiny volontany, mijoro eo amin'ny rindrina, misy soratra maromaro ao anatiny izay milaza karazan-tsakafo misy any amin'ny toeram-pisakafoanana ; misy ny soratra maitso, ny manga ary ny mena. Ao ny zava-pisotro, ny sakafo mivaingana ary ny rondroniny.

bebe iray a avafahendrika mitovy amykadratraka di milokony kosa dia milokony volotanya sy manopoloraniza tanora eo ambony dravikazo mentso mentso izy ah ary toy ny hoe sarya nalainany alina

Fivarotana entana maro eny an-tsena eo ambony talantalana : ao ny voankazo toy ny akondro sy ny voasary, ao ihany koa ny rano izay varotana. Eo aoriana dia misy akanjom-behivavy rebareba maromaro toy ny hoe amidy.

Boky maro isan-karazany mitandahatra eo ambonin'ny talantalana fitoeran'entana. Toy ny any amin'ny toerana famakiam-boky, misy karazany maro ireo boky ireo ary misy loko samihafa ihany koa mandrafitra izany, ao kosa anefa ireo mitovy karazana ihany.

Toeram-pisakafoanana ahitana karazana seza sy latabatra maromaro. Ao ireo avoavo miloko volon-tsokolà, ao kosa ireo iva miloko mainty, misy tongony mavo. Misy ihany koa ny latabatra miloko volon-tsokolà ahitana ronono mandry eo amboniny sy tahony ihinanana azy.

Latabatra lehibe iray miloko fotsy. Misy finday maromaro isan-karazany eo amboniny ary misy solosaina. Misy tadikely mampifandray an'ireo solosaina sy finday ireo.

Hena baolina miosotra zavamaitso ny ivelany. Ny hena baolina dia hena nototoina ary nobolabolaina ho lasa boribory toy ny mofo baolina ihany na ny baolina. Fatao laoka no tena fanaovana azy.

Eny an-dalambe, karazan'olona maro mifamezivezy. Ao ny mitsangana, ao ihany koa ny mipetraka. Misy fiara maromaro koa hita. Misy vehivavy iray mivarotra sakafo masaka amin'ny vata ary misy siny kely mangamanga eo ambany.

Tafondro iray lehibe miloko mainty, misy vato manodidina azy toy ny hoe : toerana tsy dia misy tanàna na olona firy, misy kirihitrihitr'ala erỳ alavitra erỳ ; amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny vy ny tafondro ary fampiasa tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany na tamin'ny fotoanan'ny faha mpanjaka.

Tavoahangy iray misy sarony fotsy, toy ny hoe hanitra fatao amin'ny vatana na menaka fatao amin'ny volo. Miloko mavo ny ranony. Mipetraka eo ambony vato manamorona ny ranomasina izay hodidinina zavamaniry isan-karazany. Misy taratra masoandro mahafinaritra.

Fonona boky roa samy hafa, ny voalohany miloko fotsy misy soratra mainty sy loranjy, ny faharo kosa dia sarina vehivavy iray mametraka ny fanondriny a eo amin'ny molony, misy soratra fotsy sy loranjy.

Voankazo mitandahatra toy ny varotana eny an-tsena misy karazany maro : ao ny voasary, misy ihany koa ny paoma ary ny voamadilo. Maha te hihinana sy mahafatifaty satria ny voasary dia miloko mavo marevaka ary ny paoma dia miloko mena sy maitso toy ny vao avy notazana.

Ovy miisa telo. Ny ovy dia zavamaniry any ambanin'ny tany, mitovy amin'ny vomanga sy ny mangahazo saingy izy kosa tsy atao haninkotrana fa amin'ny ankapobeny dia fatao laoka. Maro dia maro ny sakafo izay mety karakaraina aminy.

Karazana sary fanehoana marika iray, miloko fotsy. Misy soratra miloko mainty, matevina sy manify eo aminy ary misy boribory kely miloko laoranjy maromaro. Misy ravinkazo toy ny hoe ravim-boaloboka haingony avy ao aoriana.

Fiangonana iray lehibe miloko mena, misy sisiny fotsy amin'ny ankapobeny, misy lavarangana ery akaiky ny tilikambo izay miloko fotsy, misy vavahady fotsy lehibe ary mifefy tamboho ary vato misy ravinala eo an-tokotany.

Vehivavy iray toy irony mpifaninana endrika amam-bika, milatro eo alohan'ny olona maromaro. Manao akanjo miloko fotsy somary misy makerakeraka izy. Ny volony dia somary ngita ary tsy fatorana.

Hazo lehibe iray izay anisany mampiavaka ny Madagasikara ; noho izy ny ngeza be sy matavy ny tahony sy ny vodiny, misy fefy izy izay talantalana ; somary ivaiva ka nataon'ny olona toeram-pipetrapetrahana, misy olona maro manodidina azy toy ny mitsangatsangana ny lahy, ny vavy, ny antitra ary ny tanora.

Toy ny toerana fitsangantsanganana tsara dia tsara. Misy vato iray lehibe toy ny tendrombohitra ny endriny fa kelikely, mamoaka rano madio dia madio. Misy lehilahy maromaro toy ny milomano eo aminy.

Takela-by iray lehibe, misy sary fiara tsy mataho-dalana miloko volondavenona eo aminy. Miloko fotsy ny tokotanin'ny takela-by amin'ny ankapobeny. Aorianany dia misy alaala toy ny tarafin'ny masoandro, mahafinaritra dia mahafinaritra.

Gazety iray feno sary sy soratra. Ahitana loko maro dia maro. Ery ambony dia ahitana lohateny lehibe sy sora-baventy iray izay ny anaran'ny gazety. Eto ambany kosa dia misy sary maro sy soratra izay misy mavo, mena, mavokely, ny volomparasy sy ny sisa.

Eny an-dalambe, olona maromaro mifamezivezy : ao ny lehibe, ao ny ankizy, misy fiara maromaro ihany koa sy kodiaran-droa, trano no manodidina ny arabe, ao ny tsara ao ihany koa ny ratsy.

Biby iray hafa dia hafa izay mbola tsy fahita firy, miloko mainty sy mavo mitovy endrika amin'ny bonika na ny foniala, eo ambony ravinkazo izy, maranitra dia maranitra ny tongony, ary misy tsilotsilony koa manodidina ny tanany.

Toerana iray fanaovana fampiratiana, maizina dia maizina, misy olona maromaro mijorojoro, ny rindrina dia miloko mena matroka, misy sary isan-karazany miantona eny aminy amin'ny ankapobeny dia miloko mainty sy fotsy.

Boky maromaro milahatra ao anaty antanatohatra misy kiefitrefitra toy ireny amin'ny toerana famakim-boky ireny. Eo anoloany dia misy seza iray miloko mena izay tsara dia tsara. Misy siny iray lehibe ihany koa izay vita malagasy mifanila aminy.

Ankizy maromaro toy ny hoe mianatra mipetraka amin'ny tany samy mitrotro ny kitapony eo anoloany ary tsihy no lafika hipetrahan'izy ireo, eto anoloan'izy ireo dia misy lehilahy iray manao akanjo fotsy sy pataloha manga ary kapa toy ny hoe izy no mpampianatra.

Trano lehibe iray miloko mavo tanora toy ny lokon' ankoho kely, misy tamboho avo dia avo mamefy azy ary vavahady mainty lehibe. Eo amoron-dalana ny toerana ipetrahan'ny trano, ny lanitra dia manga dia manga ary misy rahona vitsivitsy.

Entana maromaro toy ny amidy eny an-tsena. Ao ireo karazana mofo mifono ao anaty kitapo kely. Ankilany kosa dia misy hazo fikosehana mofo na fanamboarana mofo. Misy olona roa mijoro lavidavitra kely an'ireo entana ireo.

Fitaovana iray ampiasa aminy fambolena misy tahony ary misy kinifinifiny eo aloha, amin'ny fambolena no matetika hampiasana azy hiavana na anangonana fako. Mitovy endrika amin'ny sotro rovitra izy saingy izy kosa dia lehibe mitovy vatana amin'ny angady.

Karazana fitaovam-panoratana mitovy endrika amin'ny penina manga sy mainty ary misy soratra fotsy eo afovoany. Mbola anaty baoritra ary ny baoritra mifono azy dia miloko mena, mavo ary misy soratra fotsy.

Eny an-dàlambe, telo lahy manosika kalesy. Misy fiara maromaro mandeha amin'ny arabe. Ao ny karazany dia toy ny fiara fitanteram-bahoaka lehibe sy ny kely izay an'olon-tokana. Misy andrin-jiro maromaro hita.

Gazety iray feno sary sy soratra misy sora-baventy iray lehibe ao ambony izay ny anaran'ny gazety. Loko maro no mandrafitra azy: ny maintso, ny mena, ny loranjy, ny fotsy, ny manga sy ny sisa.

Toy ny fonona boky iray ahitana sarina saka mainty, misy maso roa lehibe mivandravandra. Misy soratra mavo sy fotsy eo amin'ny hodiny : ny mavo dia ngeza be, ny fotsy kosa somary kely.

Sainam-pirenena miloko manga antitra sy fotsy toy ny endrika hazo fijaliana izany ny manga ary ny fotsy kosa dia miendrika efajoro roa raha hatambatra anefa ireo dia manome efajoro iray

Toy ny hoe fianakaviana : vehivavy telo, lehilahy iray ary ankizy iray mijoro. Samy manao akanjo rebareba ny vehivavy telo, samy manana ny lokony avy, mavokely ary mena ary mavo manopy maitso ; ilay lehilahy kosa manao akanjo manga ambony ambany.

Toy ny fivoriana teto Imerina tamin'ny andron'ny fahampanjaka, olona maro dia maro mitafy lamba ety ambany ; ery ambony kosa dia toy ny misy olona mampamory, izay eo akaikin'ny Rova ihany. Trano maromaro mitafo mainty, misy varavarankely, ary miendrika sokera ny Rova.

Zavatra kely lavalava mitovy endrika amin'ny penina. Maromaro izy ireo ary mifono anaty kitapo kely. Misy loko maro isan-karazany. Ao ny manga, ny mavokely, ny mena ny maitso ary ny loranjy.

Fitaovana iray na akora iray fampiasa raha hanao làlana na trano na gorodona na tokotany. Miendrika efajoro ny endriny toy ny hoe vita amin'ny vato kanefa norafetina tamin'ny alalan'ny simenitra.

Fitaovana maromaro fampiasa rehefa manao trano na manangana fotodrafitrasa : ao ny fantsika ; ao ny fikapohana ; ao ihany koa ny fitaovana iray izay fandrefesana hahavon-javatra na fahamarinan'ny hitsin-javatra.

Karazana fitaovana maromaro ampiasaina amin'ny fambolena na amin'ny fanamboarana trano sy ny maro isan-karazany, ao ny mitovy endrika amin'ny angady izay antsoina hoe lapelina, ao ihany koa ny tsipika na zava-maranitra iray ny lohany misy roa ny ambony sy ny ambany.

Toy ny toeram-pisakafoanana iray mihaja dia mihaja. Misy elo telo lehibe mijoro eo. Misy seza sy latabatra maromaro izay tsy mitovy karazana. Ravahan'ny lanitra manga sy rahona manify dia manify avy eny ambony, ary tanàna manatrika azy eo ampita.

Olona mijoro izay tapany ambany ihany no hita. Manao fehitanana izy eo amin'ny tanany. Misy peratra ny tanany ilany. Manao ambanin'akanjo miloko mainty misy lôranjy sy mena. Manao kapa miloko manga amin'ny ankapobeny.

Eny an-dalambe feno olona mivezivezy. Misy lehilahy iray manao aro loha, akanjo ambony ary pataloha sisiny mainty avy mitaingina kodiaran-droa. Erỳ ambony alavitra dia ahitana tanàna mahafinaritra mitazana ny avy etỳ ambany.

Lehilahy iray a mipetraka eo ambonin'ny talatalana toin ' ny hoe tamboho ,manao akanjo mainty ambony a sy mainty ambany mitazona finday a miloko mainty sy fotsy ;amin'ny ankapobeany a dia mainty hoditra izy . Lehilahy lavalava ranjanana ary tsy mintsiky .

mofy mamy isakarazany ah ao anaty vatafitaratra milahitra toy ny hoe amidy maro karazany izy ireo ahoy ary samy mahampitehinana sy matehotia atao ambany ahy dia misy mofy mamin'iray mitokana boro-bory ah misy soratra eo afovoaniny

Toy ny haingotrano tazonin'ny tanan'ny olona mahafatifaty sy maha te ho tia ary mahasarika ny maso noho ireo singa maro mandrafitra azy. Ao misy sarety kely, ny ravinala, ny tranotrano kely ary ny tanimbary. Singa maromaro no entina nanamboarana azy io toy ny hazokely, ny vato, ny tsina mirary.

Raozy iray tsara tareha mamelana miloko mavo kely midorehitra. Feno tsika ranonando miaraka aminy. Zavatra maitso mavana kosa no manodidina azy. Mahafinaritra sy mahatia ho tia ny mijery azy.

Toeram-pivarotana iray ahitana kojakoja sy fitaovana ampiasaina amin'ny zazakely : ao ny tavoahangy natokana ho an'ny zazakely izay miloko fotsy ary vera ny ambany amin'ny ankapobeany, ao ihany koa ny fitaovana izay tsy hay faritana tsara miloko mavokely.

Vatakely miloko fotsy; misy soratra maromaro miloko manga tanora sy laoranjy eo amin'ny vatany, ary misy marika maintimainty. Tazonin'ny tanan'olona izy io.

Vorona iray mitovy endrika amin'ny akoho, saingy avo dia avo izy aho nohon'ny alavan'ny tongony izay lava loatra. Miloko mainty sy fotsy ary ny masony kosa izay miloko mainty, izay hodidinina loko mena matsoko dia matsoko ny vavany, ary misy sanga ao amin'ny lohany manakaiky ny atony.

Lehilahy anankiray efa azo lazaina somary zokinjokiny ihany na bebe taona nivarotra entana isan-karazany toy : ny vary, ny apombo, siramamy, ny kobavary ary eo ampitany misy lehilahy iray toy nijoro niandry ny mividy zavatra eo am-pivarotana ampitany : ahitana entana maro isan-karazany eo amin'ny sary toy ny siny, ny kifafa, ny baoritra sy ny sisa.

Karazana vy maromaro, vita toy ny lovia toy ny hoe lasitra fanaovana mofomamy, ao ambany ahitàna vy fametrahana vilany, ao anaty vata fitaratra ny sasany amin'izy ireo.

Karazana entana maromaro toy ny amidy ao an-tsena, milahatra manao antanan-tohatra, ao ny famantaranandro, misy ny kely ary misy ny lehibe izay samy hafa ihany koa ny lokony. Ao ny fitahirizana rano mafana na rano mangotraka, ao ihany koa ny fitaovana fandrahoan-tsakafo sy famanana rano.

Vatakely vita amin'ny vy miloko mena, miendrika efajoro, misy sofiny roa ary afaka mifanarona. Mipetraka eo ambony latabatra voarafitra amin'ny vy. Io latabatra io dia mitsatoka amin'ny tany izay avy hatrany dia vovoka.

Karazana menaka na irony vokatra fatao amin'ny volo, na fanasana loha. Miloko mavo manopy volamena, misy soratra mainty sy fotsy. Misy sary lavanila eo amin'ny sarony.

Toerana tsara dia tsara sady tena lafatra, rano mikorina mandalo amin'ny aram-bato maromaro, eo amin'ny sisiny havia sy havanana dia misy ala maitso mavana, eo ambony kosa dia lanitra manga, misy riana lehibe mikorina izay toy ny ranon-tsavony mihitsy ny fitopatopany.

Biby iray nitovy endrika amin'ny tantely na ny lalimanga eo ambonin'ny ravina, misy elatra somary tsy misy lokony izy ary misy maso geza be anankiroa eo anoloana, ny loko mavo sy mainty amin'ny atỳ aoriana toy ny hoe tantely ihany.

Vehivavy iray tsara tarehy. Manao akanjo rebareba lava dia lava. Manao kiraro miloko mavo. Miloko somary mena ny volony ary tarafin'ny jiro mena ihany koa toy ny hoe any anatin'ireny toerana fanaovana alim-pandihizana ireny izy.

Trano lehibe eo an-dalam-panamboarana. Amin'ny akapobeny dia mbola voarafitra biriky kanefa misy kosa ny efa voalalotra simenitra. Mitafo gony lehibe ny atsasa-manilany. Eto akaiky dia misy trano miloko fotsy toin'ny efa vita misy vavahady mena miditra ao aminy.

Boky roa milahatra samy hafa : ny voalohany dia miloko mavo sy volomparasy, misy soratra teny sinoa eo aminy, ny faharoa dia miloko manga sy mena amin'ny ankapobeny izay voarafitra sarisary, misy teny anglisy sy teny sinoa eo aminy.

Gazety iray feno soratra mavesatra dia mavesatra ary ahitana sary roa. Ny sary voalohany dia sary fiara mangamanga mandeha eo amin'ny arabe. Ny faharoa dia tanora vitsivitsy milahatra misy vehivavy sy lehilahy. Ny soratra amin'ny ankapobeny dia mainty fa misy kosa anefa ny misoratra miloko manga sy mena.

Eny an-dàlambe, olona maromaro mifamezivezy. Misy zaridaina lehibe iray izay tsara dia tsara tarehy. Misy voninkazo maro ao anatiny sy zavamaniry. Mifefy izy io, etỳ ivelany kosa dia misy olona maromaro mandeha ary misy fivarotana ihany koa.